See as everywhere burst, na one big cultural sen um festival o but na for warri and dis itsekiri pipu now den don full street like sey na parade. Den no dey complain, den dey do am wit joy, dey, dey, na dia festival and na dia culture. For front you go see dis itsekiri man wey dey dance, e dey hol e white wrapper because sey di tin long, full, bead full im body like sey na king na e be, and na only, no be only im wey bead dey e body o, di woman too wey dey behind am, wey dey for e back, di bead too follow full for her body. Di drummers dey play drum and den dey dance, den dey dance, you go, you go see sey den dey dance, look at, den dey hold dia clot dey bend down, dey dance real dance wey den dey dance so. Women no dey carry last at all, see dem as den dey fine, fine from di head wit dia white dey come, den dey always tie white lace and white gele, everytin for dia body dey always dey white, den no dey even carry last. Na dem dey always do, children full everywhere, children dey, crowd dey for behind, for back, you go see sey na festival, na big festival be dis, di whole place just dey white white, just dey colorful wit white and red everywhere and pipu dey come out dey kom dey watch dem. Na itsekiri culture, den no dey show case, na dia pride, den dey show you, na dia pride, na dia culture, na dia tradition. So, for dis picture, you go see sey, den dey turn di place, den dey turn up for di place, dia culture dey show, dem dey kom show pipu sey na who we be be dis, so, den no dey even, pipu don comot, dey park car dey look at dem, dey watch dem as den dey do, na dia festival, na how den dey tek, no be pride wey den dey do, den dey show pipu sey na who we be be dis, you go see sey dis pipu get strong root and den no dey play wit dia tradition, den no dey play wit dia traditioin at all. You go see elders for behind mey den dey waka dey come, den no dey, den no dey take anytin for granted wen e come to dia culture, den dance, everybody dey dance, everybody dey cooperate, everybody dey cooperate, den dey wear white and red and all of dem, den dey come out for street, den no dey do am for inside dia small side, den come out for road mey pipu see dem, mey pipu sabi sey na dem be dat.

For dis picture wey you na dey see so, na e be like say na community clean up wey dem dey do for dis picture everybody dey carry cutlass, dey carry rake, some people dey use dia hands dey carry the grass wey dem dey cut and di way di meaning form say e mean say dem dey organize and na something wey dem dey take time plan do so as dem comot like dis from different houses from different places dey come together make dem fit clean di environment so dat Dem go fit avoid some things like sicknesses like mosquito like malaria because dis kind place wia environment dirty wia bush plenty, animal fit dey live inside poisonous snake fit dey live inside and e no good for our children e no good for us make something no bit person and make something no do person make person fall sick go enter hospital so dis clean up now dey very necessary and now why dem come together dey bear uniform Dem dey organize, dem join hands do everything clean everywhere dey cut the grass dey use spade and cutlass dem dey make sure everywhere na dey alright na dis kind thing we do make people together and get unity dey come together do did kind thing as Dem dey do am so Dem go dey gist with each other Dem dey laugh dey create bond with each other for dis community now people from different houses from different homes, dem come out come dey clean and e be like say environmental clean up d day wey dem go don set aside dey don plan am well now why dey very organized, Dem dey even talk to each other meaning say Dem dey talk about the environment Dem dey fit put heads together wey dey fit do wetin dey wan do mak e good for everybody and na this kind thing we dey suppose do to add our own quarter our own side for dis wey dis country better no be everything be government, government go do dia part we sef we go follow do our part so dis small small tings wey you fit do to clean di environment to cut grass so that people go fit dey and get peace of mind mak something no dey pursue or bite person for night or for afternoon when children dey play so na dis kind thing wey we suppose dey do to keep our community clean keep our environment clean no be everything be government we sef we suppose dey keep ourselves our place clean so that nothing go do us we our beauty be dis as citizens as good citizens of our country

Wetin dey happen for dis picture na very serious mata oh very serious mata as you can see dis picture now some boys dey here some of de dey cover dia face dem dey look down dem dey shame very shameful because if de bad ting wey dey don do and e be like sey some security don catch dem. so dem dey waka bare feet for ground sit down for ground put dia face down and some of dem dey regret some of dem dey shame for wetin dem dey do as dem dey sit down so dis table wey dey in front of dem dey table na table of evidence for here now you fit you dey see gun you dey see some kind dangerous dangerous tings different different kinds of gun. see knife you go see different tings wey person no suppose carry among pipu wey dem dey use commit crime wey dem dey use kill person and dis pipu now for dis picture dey don commit sin either dey don do armed robbery or dey don steal for peris place don steal someting and security don come catch dem now so dem no dem dey sit down for ground. Dem no dey happy dem dey carry sad sad face around because dem dey shame and now dia life go come finish because dem go go prison dis dia dis picture now dey show sey make our young boys and our young pipu no dey join cult because one day dem go catch you and wen dey catch you now, dis kind ting no go good for you because you go enter prison. Wen you enter prison, e don finish be dat oh. e don finish be dat dis pipu wey dey dis picture now some dey very sad some of dem dey regret sef some of dem dey wish sey dem no do dis kind ting. de flag wey dey dis table na de flag of de security wey dey in charge of dis pipu wey dey don catch, na flag, na table of evidence be dis evidence. if de ting wey dis pipu dey do dis pipu wey dey don catch now wey dem dey wey dem do so as community we no suppose dey do bad ting because now dey don catch dis pipu and dem go out dem for cell dem go suffer and e no go do good for dis community anymore because sey dey don put for bad tings dey don put dia hand for wahala. so now dis picture don talk sey dis pipu dey don catch dem dey don catch dem for de armed robbery for de bad ting wey dem dey do for de cult wey dem don join so make we no dey join dis kind tings is dat dem no go catch us so dat dem no go shoot person with gun because wen dey catch dem government go make sure sey dem punish you out you for cell fit even kill you.

For dis picture we dey see sey dis young lady for dis picture dey very happi because sey she don win Miss Ijaw for twenty, twenty-four. Dis na beauty pageantry wey dey dey do for Africa for Nigeria here. And e go represent different-different cultures, different-different um culture and tradition. Dis our side for dis Nigeria, dis girl for dis picture don win Miss Ijaw twenty, twenty-four. She dey very happi, she dey happi. Pipu dey follow her go de car wey she wan enter. And beauty pageantry na very big thing for de whole world. Different-different countries for dis world get beauty pageantry but for Nigeria, e dey represent different um cultural group, different, different communities for Nigeria wey dey for dis our Nigeria, different traditions. And e come, e dey always celebrate, e dey always represent their culture, their attire, their food even de kind sense wey dem get. Their upbringing, their all de things wey dem dey hold as good-good um qualities wey pesin fit get as human beings. Dis beauty pageantry now go come, dem go test dem, dem go test their knowledge, dem go test wetin dem sabi, dem go test how much dem sabi about their community before dem go fit win de overall head of their community as young girl wey she be. So, dis beauty pageantry now, pesin wey win go come be like ambassador, for anywhere wey dem wan represent their community. Like for dis picture now dis girl dey represent Ijaw, because now she be Miss Ijaw and Ijaw na for Bayelsa state. So, anywhere wey dem want make Ijaw pipu come, she go represent all de Ijaw pipu now, she go there, she go represent dem, she go talk, she go make sure sey she be, she dey of she dey of in her good behavior in her best behavior. Make dem fit respect de place wey she dey represent. So, na very big something wey for dis Nigeria pipu dey represent, pipu dey really respect pipu wey don win dis pageantry. Pageantry na very big something, na big something wey pipu dey spend time, dey work on dem self because so dat dem go fit win. Because plenty pipu go commot come and wen dem test everybody finish for de competition, dem go come pick out de best pesin. So, before you fit be de best pesin, to come represent your community. E mean sey you don try well-well. You don do your best for all de things wey dem tell you make you do. You don wear different-different attires, you don sabi your community very well because dem go ask you questions concerning your community, dem go ask you questions. So, na wetin dey.

For dis picture now, you go see sey pesin dey hold tray of money of like different-different amount like fifty naira, two-hundred-naira, ten -naira, hundred-naira, money like dat dey inside even twenty naira follow dey inside dis tray. And de pesin wey hold am e be like sey na pesin wey dey collect money for wetin dey happen for here. Dis kind thing dey usually happen like for example dem dey contribute for pesin, maybe de pesin dey celebrate birthday, abi na traditional marriage dey always happen for things, like traditional marriage, naming ceremony o, erm birthday, so pipu go come dey drop their own contribution for de reason why dem don gather for dis place. And for dis picture, you go see sey no be only dis pesin dey sitdon for here. Other pipu too dey follow sitdon for chair wey dey im front so dat means sey na gathering of pipu and pipu dey come dey add their own contribution to wetin dem dey give for dis place. So, for dis kind thing now, you fit dey put money for inside dis tray. You go fit dey help de pesin wey dem dey contribute for, make de pesin fit pay some small-small bills and take care of himself. Sometimes sef, dis contribution fit be for everybody maybe dey wan do something for their community so dey go come dey sitdon, dey have meeting, dey come contribute money wey everybody go give so dat dem go fit take care of wetin dem fit take care of. No be everything dem go come dey ask for government make government give dem money. So, for some community now, dem get dis kind meeting dem go come dey contribute money. Each pesin go put wetin dem get for de tray, so after de event now, dem go, after de meeting dey go come calculate de money wey dey. Dey go come use am do wetin dey suppose do wit de money. And their problem go dey solved and everybody go dey happi. Everybody don add to the success of wetin dem wan do and e go come beta for everybody. So now, for dis kind thing now, unity wey dey dis place e strong well-well o. Because everybody now don carry one name talk sey okay o dem go give money for whatever reason dem dey give de money for. Sometimes if na naming ceremony, dem go use am take care of de pikin wey dem born and the papa and Mama go dey happi because pipu don help dem make dem fit dey buy some small-small things for de baby.

If you look dis picture so, you go see sey pipu wey dey dis picture dem be builders. And na builders wey dey build mud house. They don already lay the foundation becos de dey built dis house from scratch, from foundation level. Na local construction wey get plenty brain and muscle join body. De dey use their brain dey work. They use their body, their muscles, becos they no get and instruments. For ground, you go see sey de don already lay dis foundation, and the walls dey come don dey come up small. The foundation wey de dey lay, e no too deep like um normal cement house own but e strong becos of the kind um becos of the kind clay wey de dey use. No be just normal sand and water oh. The mud wey de dey use no be anyhow sand at all. Na special mixture. Maybe na red um sand. De go mix am with water. Sometimes self, de go add straw, de go add cow dung, de go add everything join, make the sand fit the mud fit dey strong like cement. The builders no dey use plenty of machine oh. Na their hand and local tools like shovels and hoes, and some wooden board wey de dey use. One pesin go dey mix the mud, anoda pesin go carry the pan for basin, anoda pesin go use hand. De go use um wood dey mold take mold the sand make the thing get shape. So dat the wall go stand, go align. Everything go align. De dey work like family. Everynody know wetin de suppose do. You see for dis picture, you go still see some pipu dem dey for ground. Dem sit down for ground dey mold sand. Some pipu dey try do make the work dey, some pipu dey mold the one wey dey basin. Everything just dey aligns becos de sabi wetim they suppose do. Even their face delf, de no dey, de dey very serious. De no dey send anybody because na their real job wey de dey do. The environment wey de dey do dis thing for always for village side. And the way de dey arrange the mud, e dey for block by block. De no dey even make any mistake becos de dey very serious and de dey take am like their job. De dey press am well, make the thing come together. De go leave am, make the thing con dry. Wen e con dry finish, de go do anoda layer. Anoder layer, anoder layer like dat for dere. De go dey do their work mey e de dey steady and patient. Before you know it, the work con finish. Even though e be local house, na dis kind building dey last oh. E dey last well well becos de dey take their time do am well from stage by stage, De go layer am and e dey take time, patient. De go get patient well well. The cool inside for dis kind house, Inside dis kind house, be like sey de put AC becos e dey very very cold. The sand go dey do make the place dey cold. The breeze wey go come, e go e go um go take all the breeze con dey make the place mey the place dey cold like how e dey so. Dis picture too na reminder of hard work. Dis pipu wey dey for dis place. You go see sey de dey, de dey work hard, make dis house fit comot come as e suppose be. And na the picture of pipu say de dey hold on to their traditional way of how to build their house, make dem no poor or make dem no con dey do like sey de no get sense. Becos dis to do dis kind thing, na real sense wey you gat get to build dis house

Dis na veri beautiful environment wetin de dey call sit out make pipu con sidon enjoy Di environment dey very clean and very neat and di place fine well-well di chairs and di tables wey dey use for dis place dey also e fine, e beta for pesin, if you see som of di chairs you go see sey, den make am. De make pilo so dat wen you sidon, you go rest, you go balance well and you go dey confortable for where you go dey sidon so. Most of di tins wey dey make for here, dey make am from wood wood bamboo stick, even di fence Na wood, na mainly wood and bamboo stick wey dem dey use, even som of di chairs wey dey here and table, na wood-wood wey dey here de take us make dis tin make e fine like dis. Dis wood too, na real strong wood, if not, dem no go use am make chair na strong wood wey dem dey use. Carefully select am, you go take time select di wud wey dem dey take do dis chair so dat notin go happen with di pesin wey go sidon for di chair. So, as you can see sey dis place dey veri neat, even di ground, everi where dey very-veri gud togeda, dey very gud so dat so dat wen pipu come, dem go fit relax well, sem go fit enjoy. And sef, dey even use calm colors. Dis color wey you go do make your mind come down, make you come down make you chill you go fit relax, you go fit enjoy, if you come with your family, you don get very sweet time, you don enjoy your sef, you don calm your bodi, all di stress wey you dey go through go just calm down, everi tin go dey alright. And for dis kind place e dey quick tey for places wey get long-long trees, as you don see so, na long palm tree wey dey so and e dey add to di beauty of di place to how di place dey calm, di natural environment wey dey around just dey give di place mey di place dey calm enof and sweet for mey pipu fit dey relax, so, na wetin dey sub for dis pikcho be dat.

For dis picture um you go see sey some sharp-sharp security officers wey wear red, wear white belt, wear black trousers, black boots, white gloves sef follow join and one correct black security car. If you see dem you go know sey dem no come to play na full parde mode wey dem enter so. Some of dem, dem dey stand like O for at ten tion, serious like sey dem dey wait for command from their Oga. Their eye dey straight, their hand dey by their side, dem no dey even shake, dey no dey shake at all and their boots dey very polished. You know sey wen security personnel dey stand like dat, something big dey happen. For front you go see sey, some two gallant officers wey dey carry flag for hand. One bin hold erm blue, blue, green and yellow flag, de other too dey carry de same flag. Dis flag no just dey for decoration im get meaning. So, if you look well e fit be sey flag dey represent different units or division for their side. But we no too know, de blue fit stand for peace, or civil authority, de green fit represent de nation or security of de land. De yellow dey symbolize strength or loyalty. But to point am well, e resemble de kind of way wey Nigerian civil defense corps dey do o, or wetin dem dey call erm Man o war dem. Dem dey do their ceremonial display, especially because of dis red top and dis white gloves combo. Now if na man I was um, dem dey very popular for schools, for state functions, for community security support o. If dey, if na civil defense dem dey do more officials under Federal erm something. And dem dey also represent for National event ground. So, for dis photo now you go see dis car wey dey behind and de Oga dey stand for there, de Oga at de top dey stand for there and some security officers dey stand for behind de Oga to guide am, dem dey gather behind am to protect am. Their bodi language dey show sey pawa dey represent and dis kind arrangement wey you go see sey de Governor or de head of security dey observe and na im dey come so. Everything for dis picture, na just respect and order, you go see sey respect dey, order dey. Everybody dey stand at at ten tion, everybody dey stand gidigba. No unseriousness everybody face straight, for their white gloves de thing dey very clean nobody dey carry dirty gloves or dirty white gloves. Everybody’s gloves dey very clean and sparkly, everybody’s posture dey perfect, everything just dey on point and you go see sey orderliness dey dis place well-well.

For dis pikcho now you go see sey na famili be dis, papa, mama and two children. You go see sey all of dem dey smile, dem dey hapi, di family na family wey dey hapi we-we. No be famili wey pipu dey sad, pipu no dey get joy for heart. You go see sey, dis famili na real hapi family be dis and den dey try see how den fit pley game, pley game, to …to…. Mey do make dem fit dey in unity, mey dem fit born togeda more, mey dem fit dey hapi togeda, dey enjoy demsef togeda. Dis pikcho na see sey, na for dia hous be dis and dis dia hous na de just creat small time, papa and mama create time mey dem fit pley game with dia children and you go see sey for dis pikcho na, dis game na somtin wey dia children dey learn from, den dey luk am very well, afta dem fit learn wetin mama and papa dey do. And dis kind time for family dey veri impotant, wey parent sey fit do make dia children enjoy dia company, enjoy sey de dey around. So. Dis tin wey dem dey do e dey very ipmportant, e dey very necessary for familis becos na, dis children dey love dia papa and mama more dem go enjoy dia papa and mama more, dem go even dey confortable about dia papa and mama dey becos sey dem don get use to am dem don dey use to am. And di famili now go dey alright, everibodi go dey alright, everibodi go dey live heldi life nobody go fit do pesin bad tin becos sey dey don grow up to sabi sey na love wey den dey always dey togeda, wey den dey always dey togeda in love. So for dis pikcho now, dem dey veri hapi, you go see sey na hapi and heldi forum be dis, notin dey do dem, dem dey play game and dis game na game wey go teach dia children how to tink, how to… how to… do tins, how to fix….? How to tink for wetin oyibo dey call critical tinkin, den go come learn am, den go come learn how to arrange demsef for all dis kind tins. So dis kind tins, e dey very impotant for familis, mey familis fit dey make time with dia children, make papa and mama dey always make time with dia children dey bond. Dey pley game dey laf, dey always dey make famili, make pipu, make di children dey comfortable make di children feel love, make everi bodi feel love and dat family love wey dey go do now, e go do make everi bodi dey hapi, and everi bodi go dey heldi.

Di pikcho dey show one man wey dey wear tradishonal attires, in dey stand in front of plenty pipu like dis, di man e get In dey raise in hand for up, and na in dey luk like sey in dey lid di rest of di pipu wey dey behind am, for im bak so plenti men de, dem dey wear traditional attires. Na tradishonal attires dem dey wear now, dem dey wear red rapa for dia weist, kari plenty bead for dia nek and dem dey wear red cap for dia hed, dem dey go hold somti for dia hand like feda or somtin like feda wet dem dey hold for dia hand. Dis traditional attire wey dem dey wear, e dey represent igbo kolcho, dey represent igbo tradishon, na wetin egbo pipu dey kwik wear be dis. So as you dey luk so, di man wey dey for front, dey wear one brown clot wey get red-red tins for bodi and dis red-red tins for bodi na in dey folo wear plenti bead for in nek, plenti bead for in weist. Also even the man wey dey behind am wey dey wear white clot, im get plenty bead for im nek. Di cap wey im dey wear dey long and e dey crafted in paticula way no b just nramal cap wey e dey wear. Di cap dey represent tradishon, e dey represent kolcho. And for di left side of dis pikcho, you go see sey som wumen dey stand, dem dey wear red clot too, dem dey wear red dress, e luk like sey dem be part of di ceremony and di background of di pikcho, dey show sey, dis pipu dey stand and de dey stand for space wey dem get for dat place now. Dis man wey dey lead dem now, e be like sey na in be di lida for dis place. E be like sey na in be di prince, na in be di oga wey dey dis place. Dis pikcho dey show sey di kolchora event dey show like sey na only one culture dey dis place, na only one pipu dey dis place. All dem de come from di same place. And dem dey represent dia kolcho with wetin dem dey wear. Na wetin dem dey wear e fine we-we o, becos everi bodi dey appear for red, everi bodi dey appear for red, everibodi dey wear di same tin. Di man wey dey paform dey wear traditional attire and bead and di crowed wey dey wear di red attired dem dey stand for him bak and di white ten t wey dem dey stand for na everibodi dey wear di same tin, and pipu plenty for im bak, pipu plenti we-we and im dey lead everibodi, di atmosphere dey talk sey na somtin impotant wey dem dey do for dat place. Somtin impotant wey have to do with dia kolcho and dia tradishon, na why dem dey dress for wein dem dey dress so. Wetin dem dey do for dat place na impotant very well. E dey very significant to all of dem wey dey dat place.

De picture dey show one man wey dey wear traditional attire and him dey hold one sign wey dey get essurun writ ten on am, de man dey topless and im get one red cloth wey im dey? wrap around im waist, him also get some beads and feathers on im head and body. De crowd wey dey behind de man dey look like sey dem dey watch am, dem dey watch de man with interest with dem all their heart, some of dem dey stand with de man together like sey de dem pray or dem dey show respect. De atmosphere dey suggest sey something cultural or traditional dey happen. Essurun na one name wey dey associated with Yoruba mythology, essurun na one deity wey de known for being messenger of de gods and na im dey? associate um cross road communication and chaos. De fact sey de man dey hold dis sign with essurun writ ten on am dey suggest sey dis man dey dis man de events or ceremony dey related to de essurun wey he dey hold for hand. Traditional attire wen dis man dey wear including de beads and de feathers and um de wrapper dey consis ten t with um Yoruba culture practices, na wetin Yoruba pipu dey wear for dis their cultural practices. De use of dis red cloth wey im dey wear for waist, also self e get significance e get wetin e mean get wetin e mean, everything wey he dey wear for body get wetin im mean because red na one colour wey dey associate with um essurun and other Yoruba deities wey Yoruba get. De picture dey show us sey de cultural and traditional event and de show wey dey happen na de importance of de occasion, because sey dis man dey represent a deity for Yoruba culture wey be very very significant something for dem for dat side and dem dey gather around de man, because dey see one thing wey go happen, de dey dey interested for wetin dey happen for de place. De importance of dis cultural heritage and tradition be sey dis thing wey dem do, e dey educate de pipu wey dey watch, pipu wey nor too sabi wetin essurun dey do for um Yoruba culture, dem go con know because of wetin de dey watch. De picture dey show sey everybody wey dey watch am dey interested in wetin dem dey watch so, de dey interested in Yoruba culture and tradition and everything wey e dem dey see so, dem dey count am dem dey put am for head, dem dey put am for mind, dem dey sabi wetin dey happen, dem dey get better knowledge of wetin their culture dey all about.

Dancing for African culture na somtin wey dey make pipu mek pipu dey hapi. Pipu dey hapi always dey hapi to watch for African culture both man o, woman o, children o, and old pipu o, old papa o, old mama o, den dey dance well-well o, den dey dance. For dis pikcho now you go see sey dis young girl, dey dance, pipu dey appreciate am pipu dey enjoy wetin she dey do, she dey dance with all her heart. See she dey…. Pipu dey luk am, pipu dey clap and e be like sey na traditional gadarin be dis for village bicos dem gada and around dem na som kind bush-bush wey dey. So na for im village wey dis girl dey dance so. E be like sey na ceremony bicos dem get shade, dem get kanopi wey dey cover dia….. wey dey give dem shade from di sun, dis girl dey dance, she dey dance well-well, pipu dey luk her, pipu dey clap for her, pipu dey enjoy wetin she dey do, pipu dey hapi to see sey she dey dance. Dance na wetin dey bring pipu togeda D way bring people together na tradition some pipu, different- diferent tradition get diferent ways of dancin and dis dance now, na wetin den dey use for dia identity, na part of culture for plenty places, na part of dia culture, na part of wetin dem dey belief in, na part of wetin be dia identity as a community as a pipu. Dis dance na very serious tin o, bicos sey diferent-diferent kolcho get dia own diferent-diferent kind of dance wey dem dey always dance for Africa and dis dance now na somtin wey dey quik bring pipu togeda for communities, e dey quik dey make pipu hapi for where dem dey. E dey quik do mek pipu enjoy, dey fit dey mey dem enjoy wen pipu dey dance. Dem go dey hapi dem go dey find way to see how dey fit go take joli together too. And dis kind ceremony sef wey pipu dey dance, dem dey always appreciate di dancers some time sef, dem dey give dem money, dem dey give dem tins becos dey con dance well. So dancing no be small tin o, no be small tin for dis side. Na somtin wey for Africans like dis na very serious mata, dem dey use am identify pipu, na pippu na dia pipu kind of identification. If you take away dia dance, you don take away dia identity o, na very serious somtin wey dem respect veri well for diferent-diferent cultures and tradition for Africa.

EFCC na di organisation wit group of pipu wey dey fight corruption for Nigeria. Wey dey fight corruption, wey dey fight tins wey pipu dey do wey no good. Tins like wen pipu dey steal money, wen pipu dey scam pipu, dey collect money, dey run, na EFCC go investigate, den go find dem, catch dem, and punish dem. EFCC, di real, di full meaning of EFCC be economic and financial crime commission, na dem dey always take care of all di crimes wey dey happen. Den make sure sey dem fish you out, dem comot you, dem do investigation, den go comot you, and den go kon give you di punishment wey you deserve for wetin you don do. Den dey work wit oda bodies for, oda organizations for Nigeria to ss, to do dia work well, so dat den go fit deliver dia job well and remove all di pipu wey dey do bad bad tins for dis country. EFCC den dey very dedicated to dia work, den dey make sure sey, everybody wey dey do bad bad tin, pipu wey dey scam pipu, pipu wey dey steal person money or even pipu sef wey dey run illegal tins dey use do illegal business get money, EFCC go make sure sey den close you down, den punish you for wetin you dey do, because na against di law wey you dey do so. And EFCC, na na na pipu wey den no dey joke o, if den catch you, e don be for you because den no dey get mercy, di way dia job be, den no dey always tink o, den no dey tink about you, if den catch you, den don catch you, and wen den catch you, den go make sure sey den don punish you for wetin you don do and EFCC, den no dey do bail, den no dey collect bail, wen den catch you, you serve di punishment wey den give you mek you serve. And dis EFCC a lot of pipu dey always fight dem because of wetin den dey do, cos of wetin den dey try do. Some big big pipu wey dey do bad bad tins wey dey do illegal matters, den dey always fight dem, so dat den no go catch dem. But, EFCC den no dey ever get tired, den go still continue to dey do investigation, den go mek mek oda organizations organizations to help dem, den go do mek den do by force, so dat den go fit get all di pipu wey do bad tin, all di pipu wey dey do yahoo yahoo, pipu wey dey do crime, all di pipu wey dey do illegal matters, dey run matters wey no good, wey no pure, na EFCC dey owe, find dem comot come, so na dem dey do dia job so dat crimes go reduce for Nigeria, corruption go follow reduce for Nigeria mek everybody fit dey alright.

Dis picture na picture of tiri beautiful children wey den lie down for ground. You see for dis tin, e get one toy wey den dey dey quick use for Christmas period wey children dey quick blow for Christmas period, wen den blow dat toy, e go make sound, and di tins wey dey di toy go kon increase, e go comot come and enter back inside. So, dis picture now, dis picture, den tek dis picture wen be Christ, na Christmas time, because den dey wear Christmas cap, den dey also wear traditional um, attire, Ankara clot and Christmas period na period wey children dey really like because sey den go buy dem toys, den go buy dem clots, den go chop food, den go chop meat, den go enjoy, den go play, den go see dia cousins, dia neighbor children, everybo, all di children wey school no dey gree mey den comot kon play, everybody go dey around, den go enjoy, den go play, den go eat, den go see pipu, den go see dia uncles and aunties, pipu go come, den go give dem money and children dey like dat kind tin well well. Den dey like where pipu dey happy, pipu dey jolly, because sey na da how den dey, children no dey like um place wey happiness, joy no dey, den go no go, den no go stay dier, den go find way comot, go play outside. But wen happiness dey, wen pipu dey togeda, den dey like am well well, because sey den like place wey no dull, no dull moment for children. So, Christmas period na period wey children dey always dey happy sey e don come. Den go play wit dia cousins, den go play wit dia neighbors, den go play wit children wey come, even dia church member sef, den go play wit everybody, den go dey happy, den go share dia toy, share dia food, wear dia fine fine clot wey dia mama and papa buy for dem wey new, den go even carry dem comot. For dis place now, you go see sey na picnic wey den go, den go grass and dia papa and mama dey sit down behind dem, so den dey lie down for di picnic wey den go and den dey play wit dia toy. So, you see na Christmas period na children dey enjoy pass o, because den no dey worry about anytin, dia own, dia own na just to enjoy, na just to happy and na just to play, and dey alright.

Cat na very sensitive animal, but e dey very fine, na fine animal. E dey of differen types, some dey wey dia ear big, some cat wey dia tail, plenty hair, dia tail dey very fluffy, some cat wey dia eyes fine. Cat den dey for differen types, Russian cat dey o, um, differen differen types of cat dey and differen, as dem differen like dat den dey come wit differen differen attitude and different way of how den dey live dia life. So, but cat e dey very sensitive, e dey very smart, but e fit also dey very stubborn, and e also dey independent. Cat no dey too like mek you babysit am, im wan do tins by himself, im wan dey do tins by himself, e like independence. So, pipu, some pipu dey use am for hunting, to hunt some kind small small animals wey dey dia house, e go keep am. Cat, if cat see any small tin, even bird, even rat o, even cockroach o, cat go pursue, go make sure sey im don deal wit di tin very well. So, cat na very smart animal and e dey very fast, e dey fast and very sensitive. His eye and his ear na sometin wey dey pick signal, wey dey pick sound very fast, if e see sometin e don act fast fast and na very agile animal, um cat. If cat dey here for now and sometin happen, before you know it e don reach where dat tin don happen, e don do wetin e wan do. Sometimes e dey always dey wild sometimes, if na cat wey den nor train well, na e fit dey wild because sey, na how di tin dey, na di nature of di cat. Some of dem dey calm sha, but some dem too, cos dem dey for differen types, some of dem too dem fit dey very wild. But generally, na cat na sometin wey dey like, na animal wey dey like give care and very passion, na very affectionate animal, e get affection. E dey like mek pipu touch am, if e, if na you, na, if na you be di owner of di cat, im go come close to you so dat you go hold am, na how cat just dey, e like affection, e like to gum body, just like to dey alright, but mek you no look for im trouble, if you look for im trouble you go see sey e himself e get trouble for body. Na how cat dey, na very wise animal. Cats na a good animal to get for house as pet.

To get family wey love each oda and wey dey like do tins togeda, e good well well. Family na very important part of every community and everybody wey dey dis life dey come from one family or di oda. Wetin dey happen for our families dey affect us as individuals, as person wey we be. E dey really affect pipu, na wetin dem be for inside dia house wey dem be dey small, wey dem be dey grow, wey dem be dey spend time wit dia family, na wetin den kon be wey dem comot come dey do tins wit di society. E dey very, e dey very important, mek pipu dey join togeda for dia family dey do tins dey bond togeda, because wen you grow for environment wey love dey wotowoto, everytin just dey plenty. Love dey, unity dey, joy dey, everybody dey happy, pipu dey like to help each oda, wen you comot, you go no go, you no go find am hard to help pipu, you no go find am hard to love pipu, because sey you don get enough from where you dey come from. For dis picture na, we don see sey dis family, den dey spend time, all of dem dey join hand togeda mey den cook food, so dat den go chop. And as you dey see so, everybody wey dey dis place den dey happy. Di women dey laugh, den dey smile, di men dey smile, everybody dey togeda, den dey in unity. Nobody dey frown, nobody dey stand far far, everybody dey togeda, den dey join hand to prepare di food wey den wan chop. And dis kind tin dey always do mek pipu go on togeda, mek pipu join togeda, mek pipu lock, and den go kon grow for love, den go kon grow, den go kon get peace of mind, den go even dey happy everytime, nobody fit dey sad for dis kind environment, because sey di family dey happy. And dis kind tin dey bring out good good pipu come society. Cos when you grow up for dis kind place where you dey do tins wit your family members, you dey happy, you no do no time for bad bad energy, you go see sey wen you comot come, you go bring dat same energy come outside, pipu go like you. So, dis kind tin dey very important for family, e dey very important mey pipu wey dey for dia families create time, create time mek den do tins togeda, mey den play game, mey den cook, mey den dey do tins wey go do mek everybody dey togeda, mey everybody join hand togeda do sometin, because, e dey go really help for di children and for di parent wey get di children.

Modahood no be small tin o, no be small tin at all. For dis picture na we fit see sey dis woman dey carry pikin for back, but she still dey work for canoe. She dey try do one or two for di canoe, for water. So, you see sey dis woman, even upon sey she dey take care of pikin, she still dey do sometin wit her hand, she still dey work, she still dey hustle. So, you see sey modahood no easy. As moda, you gats get strengt, extra strengt wey you go, wey you go use take care of your pikin, take care of yourself, take care of your house, your home, everybody wey you dey in charge of. For Africa here, modas dey very strong, cos sey some of dem go do all dis tin finish, den go still come back kon cook food, kon arrange house, kon do mek everybody dey alright. But, nobody dey check after dem, na only dem dey always check after pipu, dey do tins. Dis woman wey dey carry pikin for back, for small time na, her back go pain am, but she no get choice, she gat carry dis pikin do wetin she dey do, dey hustle so dat she go fit feed di pikin las las. So, see sey dis environment na, na river, she come river to come fish and e get plenty canoe wey dey here now and pipu wey dey around, but she dey work she dey try do one or two for di canoe, mek di canoe dey alright or mek di place dey alright, wetin ever she dey try to do. So, as dis woman dey like dis now, if she no do dis tin, she no go fit feed her pikin and if she no feed her pikin, e go pain her pass wetin she dey go trough now, di pain wey she dey go trough, tiredness, everytin wey dey do her now, e go pain an pass dat one wey dey do her. Because, as moda, you get di heart to love your children, to love your family, to take care of your family. So, if you no fit do am, e go pain you, e go pain you, na why modas dey go di extra mile, den go try dia best, den go sacrifice everytin wey dem get, make sure sey den dey around for you as pikin, as family, den go dey der for di family, den go still go hustle, den go hustle, make sure sey everybody go dey alright, make sure sey food dey mey pipu chop, mek dia children chop. And if sometin do dia pikin den no dey even take am lightly, den go make sure den don sought dat problem out. So, dis woman wey dey here na, na typical example of Africa moda, she go back pikin for back, she go work, she go do dis one, she go do dat one, she go do plenty tins at once, so dat her pikin, her children go dey alright, her children go, no lacking, go chop food, go dey healthy and strong.

For dis life wey we dey live so, e dey good well well mek pipu wey get money, pipu wey God don bless, mey dem dey help pipu wey no too get like dat, cos some pipu dey suffer, den dey suffer, den no even get food chop, den no get food give dia pikin mek den chop. And some pipu don dey lucky, God don bless dem, so den get more dan enough, so den fit dey share and na why, when pipu dey share dia tins, God dey follow, dey bless den plenty plenty. For dis picture na, we dey see sey dis pipu don gada togeda, contribute, so dat den go fit um, buy all dis tins wey den buy for pipo wey no get. Den don buy dis tins finish, wheelchair dey here o, den buy um, rice, bag of rice, den buy jerrican of oil, den buy plenty tins, so dat den go fit give pipu, den fit give person wey go need am, because e no easy to sick, especially pipo wey dey need wheelchair, den no fit waka around, den no fit get freedom to waka, so, if den no get wheelchair, den go just dey for one place. Wheelchair, go at least go help dem mek dem even comot, mek breeze even touch dem small, at least den go feel beta, more dan to just sit down and den no fit, person, if person no carry dem, den no go fit waka around. So, e dey always good well well mek pipu wey fit help, mey den dey join hand dey support each oda. Some places, den get NGO, some pipu, no be only one person dey do am, den go come togeda, some group of pipu go come togeda, den go kon say, ok, mek we make dis group o, mek dis group dey help men o, abi mek e dey help children o, abi mek e dey help pipu wey no get papa and mama. Den go kon dey give pipu, pipu wey den wan give dis tins, den go help dem, mey den fit dey alive, mey den fit get wetin to hope for, mey den fit dey happy sey pipu don kon help dem at least. And some of dis NGO, government no dey support dem, na from dia pocket wey dem dey carry dis money from, sometimes den dey get sponsorship, some pipu go contribute sey, ok, since una dey do laidis, I for like give una money o, mek una follow help pipu. So, dis NGO now, for English, den dey call am Non-Governmental Organisation. Some of dis NGOs dey do mey pipu get employment, mey pipu get healt care, mey pipu get food, mey pipu get plenty plenty tins wey go help dem. So, for see for dis picture, dis group of pipu don come togeda, den don come gada dis tins mey den fit give person wey go need am well, more dan, more dan to dey keep am for dia house dey chop alone. Na chop alone, die alone o, so, if den come dey give pipu now, God go bless dem, even dia children sef, tins go beta for dem.

Wetin we dey see for dis picture na wetin den dey call child immunization. Child immunization na when den dey give pikin drugs trough injection or den go dey give am for mout. Den go give am dis drugs according to age, di different dosage for di different age for community. Dis drugs now, e dey help prevent mek pikin no get some very dangerous sicknesses like measles o, like tuberculosis o, like yellow fever and e dey always good for pikin, cos some of dis sickness fit kill child, e fit kill pikin, e fit kill dem, e fit even do mey dem blind, e fit do mek dem no well at all, den go just dey like dat, e no go fit dey useful. So, when den dey take dis vaccine now for young age, den, notin go fit do dem again. Den no go sick, e go prevent, white man dey talk sey prevention is beta dan cure, so, when den prevent dis sickness now, den no go spend plenty money to dey fight di sickness, wen di sickness finally come, if den no take di vaccine. So, number one be sey dis vaccine e dey very cheap. In some community sef, some government dey do mek di tin dey for free, so pipu go just come, dey give your pikin free drugs and your pikin go take, im go dey alright. For some places, na free, for some places e dey very very cheap, you no go even know sey you don even buy drugs, because sey, government don do mey di tin dey very cheap for pipu, everybody to fit afford am. So, all dis kind drugs now, anoda tin be sey e dey easy, e dey easy for you to prevent sickness dan for you to kon dey fight to dey cure am, dat one na, e go kon be plenty stress, emotional stress, physical stress, financial stress, as parent wey get dat kind pikin, wey get sickness, sickness wey serious, you go go trough all kinds of stress so dat your pikin go dey alright. But we fit avoid all dose tins by wen we just give pikin dis immunisation. Immunisation dey from eleven monts pikin o, for nine monts pikin o, for tiri years pikin, for five years pikin, all dis stages of pikin life, na to prevent dem from taking, for contacting serious serious sickness wey fit take dia life or wey fit put dia life for risk. So, na wetin dey happen for dis picture, when den give dem dis drugs, den dey always polish dia nails, den go use marker polish dia nails, so dat when den come back den go know sey ok, den don do dis pikin already o mey den no kon dey give pikin more dan di normal dose. So, den go color your hand, so dat you go know sey den neva give you, abi den don give you. So, na wetin dey sup for dis picture be dat.

Dis gathering so na gathering of traditional people, e bi like say all of dem for dis place come from particular community and e fit bi say dis water wey dem dey come gather around na very important water for dia culture cos you see say everybody dey focus for wetin dey happen for di water and dis water so, na one man wey dey inside with basin dey try carry di water for di basin, you see say everybody for here, is either dem dey wear traditional cloth wey dey colorful or dem dey wear white and dis white wey dem dey wear, dem dey serious, everybody dey serious for dis place, e bi like say dem do do dia ritual wey dem dey do for dia culture, dia tradition cos you go see say dis place na river for inside bush cos one tree dey for dis place and di tree dey very big stem e mean say dis tree no bi small tree, na big tree wey dey dat place and everybody wey dey here dem dey focus, dem dey focus, dem dey very interested in wetin dey happen for dat water so dat mean say dis tin wey dem dey do dey very important to dem, e dey very important to dia culture e dey very important to dia culture, e dey very important to dia tradition, most of di women wey dey here dem dey pack dia hair or dem dey tie hair tie, dem dry tie something for head, dis tin wey dem dey tie, dem dey tie different different colors, some of dem dey tie red, some of dem dey tie colorful one, some of dem dey tie white, some of dem self tie white black so you see say people dey reach out to the water make dem fit fetch small of di water, maybe di water get significant, e get something wey e dey do for dem for Dat dia side and dem dey very interested in di water so dem don gather for di water so make dem fit do wetin dem wetin do and dem go fit achieve dia goal for why dem commot because dem run commot plenty e bi like say na di whole community commot come, people dey di back, you see dis picture you see say people dey plenty for di back and dem don come siddon maybe dia turn wey dem fit carry dis water, maybe dem won use dis water do ritual and dem want to do ceremony with am but dem don con gather for di water, e fit also bi say di gods wey dem serve na from dis water and dem won come appease di gods, so dis picture dey speak plenty tí st, ẹ fit bí say dem won carry di water or maybe dem won come appease di gods wey dey di water wey bi dem dey worship gods wey dey for water but you go see say everybody wey dey dis place dem get one mind and dem come serious for wetin dem come for, for dis place so

For this picture so, this place be like place wey tins dey really really happen plenty plenty, place wey go busy, cos e look like place wey dey sell market, this bag and boxes wey dey on top of this concrete wey separate di road from di place wey dem dey waka, dis bag and dis boxes dry look like something wey good dey inside and good dey inside even di houses wey dey now dem look like place wey dem dey store tins e bi like store and store room for people wey dey sell tins for people wey dey buy tins for big big quantity, even di cars wey dry outside, na something wey día tins say dem go con carry dis guds carry am go wia e suppose carry am go cos this environment e bi like say na market placet, bí like place wey dem dey sell market, place where dem dey carry guds from one place di other. The environment dey talk say make, dey say dis place dey really busy and dis bag and box wey e dey dis um concrete for road so is that women dey sell, na women dey sell for dis place, dey just dey tell us us people dey sell for dis place and one tin dey interesting na how dem dry stack dis bag and dis tins for dis place and people no dey even look am, people no dey even bother themselves how dis tin dry on top road and this kind tin dry always happen for places wey dem dey struggle with money cos if dem get correct money and infrastructure dis kind tin no go happen for good environment. Picture dey show say di resourcefulness of di people, di hard work of di people wey dey live for di place dem dey find ways to see how dem fit use wetin dem get wetin dem want so people dey find way to survive na why dem dey sell something like dis for road even for road dem dey keep día good wey dey cost dem money, people dey find way to survive, di area dry busy, very busy and commercial because say na place wey dem dey sell something and people dey use dis barrier as store space and dey use dis um place for road, dis concrete wey dey divide road from di place wey people dey waka, ẹ use dis place as storage, e use am keep tins, dis kind tin no really good for environment so na wetin dey happen for dis picture so ni dat

Dis picture dey show some group of people wey dey gather for one stage abi na platform wey dem dey stand on top as in dey wear traditional cloth wey look like say na yoruba abi na igbo culture. Di people dey stand, some of dem dey kneel down and dem dry look like dem dey participate for one ceremony or ritual. Di attire wey dem dey wear dey colourful and rich with patterns and design wey dey unique to di culture wey dem dey represent, for the left side of the picture of some people dey stand wearing um dem dey wear red dress, dem dry look like say dem dey watch di people wey dey kneel down for the right side, some people dey kneel down too wearing white robe, dem dey look like say dem dey pray abi dem dey receive blessing. One person wey dey stand for center of the picture dey wear white robe and na him dey look like say e dey lead di ceremony, him dry stand with e hand raise and he dey look like say him dey pray or him dey bless di people wey dey kneel down. Di background of di picture dey show one big screen wey dey display images and videos for the people, di screen fry show some people wey dey wear traditional attire and dem dey look like say dem dey participate for the ceremony wey dey happen for dat place. Di atmosphere of di picture dey suggest say something important and sackled, something wey scak wey dey very very important dey happen for día, di people wey participate for di ceremony dey look like say dem dey very serious and focus and wetin dey happen for dis place now na di ritual wey dey dey, na cultural tradition wey dis people get, dey for dey do something wey na wetin dem dey believe in as a people, as a culture na wetin dem dey do for dis place now because say na di way dem dey do am, di way día papá dem, día forefathers wey don live for día life before dem don dey do am so na why dem dey follow do am cos na di culture, na who dem bí bí dat. So di important of dis attire wey dem dey do bí say dem dey follow di footstep of dia Papa dem, dia forefathers, people wey don come before dem, di picture dey give us, tell us wetin dis cultural and spiritual practices di people dey participate in for dis ceremony, e dey show di importance of tradition and community for di people so base on dis picture, dis attire wey dis ceremony dey get so I think say the picture dey show say either di Yoruba people abi di igbó people depending on who did people really bi, e, di culture and tradition of dem kneeling down and um raising día hand and whatever dey happen for dis place dey very important to dem because dem dey serious and focus in di matter wey dey come to do for dis place.

Dis picture show one big fine wooden caving wey resemble person face, di face get strong look, di nose and mouth clear well well and di whole caving full with plenty design wey show say di person wey do am sabi work well well, di tin dey under small roof wey dem take palm leaves or straw do, so rain and sun no o spoil am quick quick, all around na green bush and trees everywhere like say na forest or jungle as I dey look dis style of caving e bi like say na something from Africa or Asia side, di way di caving just dey look, di wey dey carve di wood Dey remind me of our African traditional art like di kind wey di Yoruba people for Nigeria Dey do or even di Dogon people for Mali dey do too, Yoruba people too sabi do spiritual caving I, like mask and idol wey dem dey use for ritual and festival or to honor dia ancestors dem so e fit still be say na from Asia side maybe from place like um Bali or India dem, those places dey know for caving Hindu and um budist god or for wood wey stone and di caving self dem dey very detailed just like dis one so e fit bí say di caving na god or spirit wey people dey respect well well for Dat side or dia culture, dis whole set up with di caving and di small roof and di plenty roof wey dey full everywhere, ẹ give spiritual vibe, e bi like say na sacred place like shrine or small temple wey people dey go do prayer or give offering, dis caving dey show us say our forefather sabi hardwork well well, dem just dey carve anyhow, everything get meaning, spiritual matter no bi small tin o weather na Africa abi na Asia, people dey use caving connect with spirit and gods or even ancestors and culture fit well well wey e see how fine di design bi, you go know say tradition get beauty so I won ask make una always dey cherish tradition, dis tradition, dis caving wey you see so no bi small tin, na peson do am with e hand and na real hardwork and and creativity make person fit use e hand fit do dis kind tin for Nigeria, na Yoruba people get dis kind tin costna dem get dis kind of um um picture for dia gods and all those kind tin wey dem dey do, so na Yoruba people, dis tin represent di gods for Yoruba land, spirit wey dem dey respect well well

Dis picture dey show a Yoruba man abi na him eider abi na him na senior person for Yoruba culture, cloth wey him dey wear fine well well, get different different design dem take decorate di cloth for different shapes and different design, di color wey him dey wear fit am well well, na navy blue and sky blue, dis tin, dis design we dey di front of dis cloth na wetin English many dey call embroidery, dis embroidery dem do am for patterns wey mean something for dia tradition and culture, see say di man dey wear cap, na cap wey elders, big big people for Yoruba land dey wear, di cap dey very fine, ẹ fit him face, enter him head well, him dey wear beads also, him Dey wear two white beads for him neck, dis white bead na for royalty, na for old person wey dey respected for Yoruba culture, dis cloth wey him dey wear na wetin Yoruba people dey call agbada, agbada na cloth wey senior men dey waka, elders dey wear, when dey wear am, dey come inside like dis everybody go kneel down, everybody go lie down, dey respect dey, dey show humility because dey bi dey bi big big people, him dey follow hold feathers wey him dey hold for hand, Dat tin na tins cheifs dey hold, hold am, sign of authority, even di walking stick wey him dey hold, everything don match with him cloth, everything dey correct, everything dey on point, you go see say di color combination dey very beautiful and dis man dey siddon so, him dey siddon with pride, in dey siddon, cloth plenty for e body, in siddon, in open di cloth well may di cloth really show di beauty of di cloth and in go see say di man na person wey don big, elderly person, so you go see say dis man na elder for him culture, him dey represent his culture and tradition even as him don old like dis, him represent am well, him get di full cloth wear dem dey wear for dia side, di full regalia as him represent Yoruba culture, with everything wey him dey wear dey, him walking stick wey in dey hold self match with di cloth e dey wear, everything na correct cloth very correct dressing and e dey very beautiful and dey represent African culture to di fullest

Di picture dey show one row of new buses, new orange buses wey dey arrange for straight line and dis buses e bi like say dem but dem new cos den dey look like say na new buses wey dem won launch newly, people wey dey dis picture, e bi like say na dem bi di drivers wey go drive dis bus once dey launch am, bus go dey very useful for transportation e go dey useful make dem fit use am dey pick people for road and for anywhere wey dem won pick person, transportation business na one better business because e help may people move around for community and dis buses wey dem don buy now na e dey fit use an e go good well well, e go good well well for di people wey go wey go fit use am, wey go dey around to use dis buses so dis buses wey dem don buy now don arrange dem dey arrange dem make dem face the same direction mean say dey want make dem launch am very soon so as dem don arrange an like dis, di drivers dey in front of di buses wey dem go drive and dem happy we'll well e show say dey are ready to launch dis bus, dey are ready to launch dis new buses, and dis one dey teach us say good um transportation good, e better to drive new bus than make dem drive old old buses wey go soon spoil, may person no get accident for road make brake no con fail, so dis buses so wey dem don buy and dem bi new new buses, see say e go help transportation make transportation dey um very easy and smooth and nobody go fit con dey complain about ante, dis drivers wey dey here now, dem dey dey happy wey dem con bi drive dis new buses because when you drive um vehicle wey dey new, di experience dey difference, you no go too suffer, you no too suffer to do anything you go just dey, dey do normal and you go dey enjoy di ride cos say na new engine and na new bus, na new vehicle so everything go dey sweet everybody, both di people wey dey enter di bus and people wey dey drive, e go dey sweet dem for body